loo xam ne Europe kenn du ko fa utilisé <noise> ndax dañ koo seetlu ba gis ni <noise> <noise> dafay yàq <noise> *** aussi <noise> dafay <noise> lore <noise> yaa ngi may dégg <noise> waaw te damaa dégg mu ne produit bi boo ko utilisé <noise> dey sax it ci bu saxee <noise> ba màgg ba ñor <noise> yëpp produit ba da koy * di ko aar <noise> donc produit bi bu efficace la mais nag est ce que ñoom *** est ce que seet est ce que jox nañ techniciens yi ñu seet ba xam ndax <noise> produit bokkul si yi nga xam ne dañ koo aaye <noise> loolu laa la bëggoon laaj merci <noise>
<hesitation> président dégg nga li mu wax
<noise> waaw déglu naa déglu naa <noise> waaw dëgg la
<hesitation> waaw kooku dem na président ñëwal président kooku dem na <noise> dégg nga li mu wax

waaw ndax xam naa ne war naa am ay effets secondaires dafay topp ba topp ba nga njaay ma <hesitation> ndax <hesitation> produit boobuu <hesitation> amul loo xam ne daal gëstu ngeen ba xam ndax nekkul loo xam ne daal lu ñuy aaye la wala luñ nangu la
dëgg la
président kaddu gaa ngi noonu
voilà boo xoolee <noise> ñi ma la wax ne ñoom ñoo ñu ñoo ñu accompagné woon bañ jot ci produit bi di waa Suzenta <noise> bi ñu dikkee question bi mu <noise> bi mu posé nii ñun moom lañ leen njëkkoon posé <noise> ndax xam nañ ne même engrais sax produit chimique la boo xam ne boo ko defee si sa gàncax <noise> xëy na dana am ay effets yoo xam ne dana dana dab nit ki te du ko du ko du def remarque bi <noise> mais ñoom bi ñu leen posé questions yi <noise> dañ ñu ne lii amul benn effet boo xam ne dina ko am ci boo demee ba koy consommé <noise> amul ci effet <noise> rencontre boo xam ne def nañ ko ak ñoom <noise> questions yi leen nit ñi njëkk a laaj <noise> mooy produit bi baax na testé nañ ko xam nañ ko mais est que amul benn effet bu mu mun a def ci doomu aadama yi nga xam ne ñoo koy consommé <noise> mais ñoom dañoo wax carrement ne lii <noise> amul benn effet boo xam ne <noise> dana ko def <noise> ci boo ko consommé <noise> ndax loolu

parce que kooku genre ru engrais engrais la rek <noise> parce que li nga xam ne moom mooy fumier boo ko defee sa tool <noise> moo gën xëy na engrais <noise> mais lii di gàncax lii nga xam ne moom mooy mooy produit moom ci traitement am moom gàncax gi moom presque sax <noise> du def benn effet ci suuf si parce que moom ci ci jiwu bi lay nekk <noise> day aar jiwu bi uniquement
<hesitation> président am na keneen ku nekk ci ligne bi allo sën bi <noise>
allo salaamaaleykum
maaleykum salaam sën fooy yow yaay kan ak fooy wootee
na ngeen def <noise>
Moussa Ngom kër serigne Korka <noise>
waaw mbaa yéen a ngi si jàmm rek
alhamdulilah <noise>
ah waawaaw émission bi laa doon déglu <noise>
waaw <noise>
waaw moom moom di di di wane kontaante rek <noise>
<hesitation> <hesitation> jërëjë <noise>
baax na <noise> waaw <noise>
<hesitation> <hesitation> <noise> a allo allo Ousmane <hesitation> Moussa <noise> macha allah Moussa nee na loolu dafa kontaan si émission bi <noise> waaw kooku <hesitation> dem n
<hesitation> <hesitation> maa ngi doon wax ne ñoom ñi nga xam ne ñooy ñoo ko indi foofu <noise> dañ leen laaj bu baax a baax ci question yi nga xam ne moom la waa ji génn doon laajte <noise> mooy effet yi nga xam ne daf koy am ci suuf si ay yi nga xam ne daf koy am su fekkee da nga ko consommé <noise> ne ñaar yëpp dañ ni woon ne amul benn effet boo xam ne dina ko ci def <noise> d' ailleurs sax engrais la <noise> boo xam ne day dooleel suuf si <noise> mais <noise> du am benn effet ci <noise> niveau consommation <noise> ndax yaakaar ne Etat du Sénégal bu benn produit ñëwee
ndax est ce que loolu am na lu koy certifié que lu koy wéral loolu du loolu ñu leen wax est ce que am na lu koy certifié maanaam luy wéral <hesitation> parce que sëñ bi loolu la bëgg xam ndax lii loolu noonu <noise> amul lu siy gaañte ndax état Sénégal saytu nañ ko ba wér leen ba wan leen lii kat certifié na ne lii Apronstar bii

waaw mais ñoom mais yaakaar naa ne ñoom ñi ko fi indi <noise> yaakaar naa ne <noise> am na place yu ñu jaar ñoom balaa moo àgg si si ñun <noise> <noise> yaakaar naa am na place yu mu jaar balaa moo àgg si si ñun <noise> <noise> te yaakaar naa ne su fekkoon ne am na ay effet yoo xam ne daf koy def si doomu aadama <noise> yaakaar naa etat du Sénégal du nangu <noise> lenn loo xam ne day lor nit ñi ñu koy def si gàncax gi wala loo xam ne day yàq suuf si <noise> donc loolu <noise> ñoom si bopp ñoom dañ ñoo rassuré si question yooyu nga xam ne moom la waa ji indi ndax dañ leen ko laaj plusieurs fois si domaines yi nga xam rencontres yi nga xam ne am nañ ko ak ñoom <noise> xamal nañ ñu ne amul benn effet te it boo ko soxlawee <noise> ñun fi nga xam ne fa lañ koy jëlee <noise> dakar lan nekk <noise> ñoom ñu ngi koy jëlee ñoom ñu ngi koy jëlee <hesitation> je ne sais pas fi ñu koy fi ñu koy jëlee di ko indi Dakar mais ñun Dakar lañ koy jëndee <noise> te ñoom dañuy def suivi bi ba mu àgg si si ñun ci ay carton yu ne yu kii lañ ko def yoo xam ne dañ koo dañ koo em dañ koo emballé ba mu ba mu baax <noise> ñun si lañ koy jotee <noise> te yaakaar naa ne amul benn délai boo xam ne maanaam dana dina dina dinañ ko téye ba mu périmé ñu koy doog a utilisé <noise> ñi ma yi nga xam ne tey moom lañ utilisé nii bi ma koy jot ak léegi motul une semaine <noise> ça ne fait même pas une semaine maanaam lu ñu commandé rek su ñëwee su ma eboo ma ne la balaa semaine boobu mu jeex ñu commandé waat <noise> amuñ stock boo xam ne ñun à notre niveau <noise> day nekk stock boo xam dañ ko fiy denc ba mu yàqu ñu koy utilisé
waaw <noise>
li nga xam ne moom la ñuy utilisé ñun dañuy def commande bi ñu indil ñu ko <noise> ñu utilisé ko bu jeexee ñu defaat commande bi ñëw <noise> donc <noise> à notre niveau daal gisuñu gisuñu benn effet boo xam ne nii day nekk effet effet bu négatif boo xam ne ni <noise> loo xam ne risque la boo xam ne day dafa nekk ci tool yi wala dafa nekk ci consommation bi ñun gisuñu ko si <noise>
<hesitation> <noise> kon Bakhayokho <hesitation> dégg nga lii nga xam ne président wax na ko <hesitation> waay ji doon laajte ne ndax amul benn loo xam ne war na ko mën a yàq ndax yéen am ngeen lu leer lu leen wanal lu leen <noise> wan ne

<hesitation> wala <hesitation> suuf si <hesitation> bëggoon naa nga wax si ak sa mbokki bambara yëpp ñu xam ko xam ne <hesitation> amul benn danger bu si nekk

jërëjëf <hesitation> Bakhayokho président li ñu dese si simili bëreetul fukki simili moo ñu dese <hesitation> ma am benn laajte bu mujj bu ma war a laajte balaa ngaa xam ne man ñu ngi si tàggatoo si laajte boobu dama koy laajte ku nekk tontu si boolewaale tamit ñu tàggatoo jox ndaje ay fan yu néew <hesitation> <noise> am na ku nekk ci ligne bi xaaral ma jël ko sëñ bi asalaamaaleykum
waaw *
waaw yow yaay kan ak fooy wootee
maa maa maa fi woote woon léegi
noo tudd <noise>
monsieur wade maa fi woote woon léegi léegi
waaw ma ne noo tudd ak fooy wootee
monsieur Wade
maa ngi tudd monsieur Wade monsieur Wade di wootee Sokone <noise> waaw dam dama ko bëggoon wax ne ko <noise> gars yi nee nañ rek nee nañ amul danger amul danger loolu <noise> loolu doyul <sniffs> daa waroon ni waa DPV

<noise> ñu xool produit bi avant ñu ko fiy wasaare <noise>
waaw
<noise> parce que * <noise> actuellement ay produits * yi ñuy aaye
waaw
<noise> dans toute l' Afrique <noise> produire sans que nit ñi yëkk ko
dëgg la
si par si par ay partenariats partenariat partenariat rek internet beeg fépp ñu awale ay produits <noise> <noise> dégg nga donc donc su ko defoon mu gën a baax si xel yi daal ñu xam ne produit bu baax la ñu jël attache DPV wala les services de l' état mu xool ko le produit Apronstar bi ni ko baax na wala baaxul ñu xam naka la
<noise> dëgg la <noise>
jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf
<hesitation> président dégg nga li monsieur Wade wax <noise> Wade wax waaw ba léegi wala <hesitation> yéen kuréel yu mel noonu si état bi ñu mën laa xamal ndax produit bi <hesitation> dëgg-dëgg parce que pro problème am mooy produit bi parce que nee ngeen léegi effectivement li mu wax dafay am léegi entre partenaire man ma nekk Sénégal nga am benn kër bu nekk Mali wala Burkina wala Côte d'ivoir di li may liggéey ak ñooñu ñu ma koy yónnee nga koy jaay yooyu lay wax
<sniffs> waaw seulement lim ma wax dëgg la sax mais ñun xëy na
allo <noise> <hesitation> sëñ bi sëñ bi sa rajo bi sa rajo bi soril rajo bi <noise> <noise> allo <noise> allo
waaw <noise>
waaw soril rajo bi waaw nga joxe sa tur ak fooy wootee <noise> allo <noise> kooka dem na président <noise> président continué kooku dem na
ok <smacks lips> damay wax rek ne <noise> <hesitation> comme ni mu inquièté woo ci ci ci loolu ñun dañ ko def au départ <noise> <hesitation> ndax produit bi mu ñëwee <noise> xëy na ñëwul directement ci réseau bi mais <noise> am na fu mu jaaroon <noise> jaar na ci au niveau local ci ci waa ANCAR waa ANCAR <noise> ñoom <noise> foofu la jaar <noise>

voilà ANCAR si ñoom la jaar ñoom ñoo ko mettre en relation ak ñun <noise> parce que pour ñu mën koo vulgarisé ba mu àgg si baykat yi <noise> réseau yi ñoo si gën a gaaw benn benn agent bu fa nekk <noise> bi ñu xamee ne ñëw na moom moo ne réseau bi yéen comme yéen a ngi liggéey ak producteurs yi <noise> li gën mooy dama leen di mettre en relation ak ñoom <noise> su ko defee ngeen liggéey ak ñoom <noise> donc si ñooñu la njëkk a jaar avant ñuy àgg si suñu réseau bi
agent ANCAR moo la ko wax wala
waaw dama ne ñoom biñ ñib see bi ñu ñëwee <noise> ñoom lañ si Enacr yi lañ njëkk a jaar <noise> bi ñu jaaree si ñoom nag waa ANCAR yi ñoo nekk en relation ak ñoom maanaam ñoom ñoo ñoo ñu woo
waaw ñoo ñëw ñu def directement ñëw si yéen

voilà bi

day koy jaarale seen i kuréel su ko defee ngeen mën ko vulgarisé ba ñëpp mën ci jot foofu la foofu la jaar <noise> mais en tout cas dañuy dalal xelam rek <noise> ndax yaakaar naa ne ñun ñii it ay baykat lañu <noise> yaakaar naa ne kenn gënuñoo bëgg suñu suñu wér gu yaram <noise> kenn gënuñoo bëgg suñu suuf gi <noise> ba tax na <noise> li muy questions yi muy wax yi mu posé yi ñu posé la <noise> ci rencontres yi nga xam ne <noise> waa